Isayensi yokuhlola umsabhalala wezifo, yisayensi efunda ukuthi izifo ziqala kanjani, zisabhalala kanjani lokuthi zingavikelwa kanjani emphakathini. Abantu abenza lowo msebenzi babizwa ngokuthi ososayensi bezifo.

Abantu abafunda i-Epidimeology babheka ukuthi zingaki iziguli. Ziphi izindawo ezithinteke kakhulu. Lokuthi yini ebangela ukusabhalala. Ngalolulwazi umnyango wezempilo wenza imigomo yokugoma, imikhankaso yokuhlanzeka. nokwelapha.

Ingcekeza ziyenza ukuthi abantu babambe imikhuhlane etshiyeneyo. Manxa umuntu eqeda ukusebenzisa izambuzi kufanele egeze izandla zakhe ukuyenzela ukuthi engabambi imikhuhlane etshiyeneyo.

Izifundo zokubhebhethwka kwezifo ezobubhani ziqakathekile kakhulu eZimbabwe ngoba izifo ezinengi ezivela emazweni atshiyeneyo zifanele zelatshwe.

Abantu abalezinkinga zengqondo bahlangane lezinkinga ezinengi empilweni yabo yansuku zonke. Abanye abantu ababaqondi bayabahlula bayabagemula bathi uyahlanya. Lokhu kubenza beyethuke ukucela uncedo.

Impilo yengqondo yindlela esicabanga ngayo, esizwa ngayo, lesiphatha ngayo impilo nsuku zonke nxa ingqondo iphilile uyakwazi ukusebenza, ukuthanda abanye ukubhekana lobunzima nxa igula kuyaba nzima ukwenza lezizinto.

Ingqondo ziqakathekile empilweni yomuntu ngoba yizo eziyenza ukuthi umuntu ecabange umuntu akufanelanga ahlukunyezwe ngoba kuyaphambanisa ingqondo zakhe.

Isikhungo sezempilo yindawo lapho abantu bethola khona usizo lwezempilo lwansukuzonke lapha kuhlolwa iziguli kunikezwe imithi kwenziwe ukugoma futhi kunikezwe iseluleko mayelana lokudla okulempilo.

Amakilinika afanele ehlanzeke , kafanelanganukuthi abe lengcekeza ngoba ingcekeza iyayenza ukuthi kube lemikhuhlane eminengi kakhulu etshiyeneyo

Ukuba ngudokotela kuqakathekile ngoba uyabe usiza abantu abanengi abagulayo. Abazali kufanele behambise abantwana babo ezikolweni zokuthi babe ngabodokotela ukwenzela ukuthi kusasa bekwanise ukulapha abantu.

Esibhedlela yindawo enkulu lapho abantu belatsha khona izifo ezinkuku, balaliswe khona, futhi bayenze khona ukuhlinzwa. Esibhedlela kulamadokotela abanengi, abahlengekazi lezisimbi zikwelapha ezithuthukisiweyo.

Isibhedlela lendlu enkulu lapho okulaliswa khona abagulayo kulezidokotela ama nurse , imishini yokuhlinza efana lama x-ray lama bed , ivula ubusuku lemini

Isibhedlela yindawo enkulu lapho abantu abagula kakhulu belatshwa khona. Sinodokotela abanengi, imibheda yokulala. Selapha izifo ezilula, sinikane imijovo, ukuhlolwa kweHIV, ukubelethisa.

Odokotela bangaphakathi bahlola imbangela zobuhlungu bomhlane. Ezingahlangene lokuhlinzwa. Umsebenzi wabo, yikunika imithi yokudambisa ubuhlungu. Ukweluleka ngokuphumula. Lokuthumela isigulane kudokotela, wezokuvuselela uma kudingeka.

Lezi zindawo zombili zisiza odokotela ukuba banikeze ukwelapha okulungileyo ngoba bayaqiniseka ngesifo ngemva kokuhlola isigulane ngaphandle kwama "Laboratory" kubanzima ukwazi ukuthi isiguli sigula ini.

Ama labhorithri yikho lapho okuhlolwa khona ama sampuli egazi, umchamo lezinye izitho zomzimb. Ososayensi base lebhu basebenzisa imishini ekhethekileyo ukuthola ukuthi umuntu ugula ini noma umzimba wakhe usebenza kanjani.

Ilaboratory leziphungo zokuhlola zingamehlo lezandla zikadokotela, yena angeke abone ngaphakathi emzimbeni wakho. Amalebhu amnikeza iqiniso ukuze akwelaphe kahle.

Lezi yizikhungu ezikhethekileyo ezihlola impilo yamathambo akho. Zisebenzisa imishini efana le x-ray, amaCT scan ukuthi bebone ukuthi ithambo liphukile, liyagula noma libutakataka.

Ilab yindawo lapho okuhlolwa khona igazi , umchamo lezinto zomzimba ukuze kutholakale isifo. Isikhungo sokuhlola yindawo enkulu enizisiza ezifana le X-ray, oCT scan, ukuhlola iHIV loba iTB.

Amalaboratories zindawo lapho okuhlolwa khona igazi, umchamo lezinye izinto zomzimba ukuthola ukuthi umuntu uguliswa yini izikhungo zokuhlola zisebenzisa imitshini efana lexray ukuscanner ukubona ngaphakathi emzimbeni.

Ubucwephetshi sobuyenze impilo zethu zaba lula ngoba kathesi abantu sebehamba ema laboratory besiyohlolwa igazi labo noma kungaba nguwuphi umkhuhlani.

Lezi zinsika zombili zibalulekile kakhulu ngoba impilo yengqondo lomzimba iqala emntwaneni uma ingane ithola usizo kuselesikhathi ikhula ibe ngumuntu ophilileyo.

Insiza zempilo kamama lomntwana. Yizo zonke izinto ezisiza omama abakhulelweyo, ababelethayo labantwana abancane ukuzephaphile kuhle. Zitholakala emakiliniki lasezibhedlela.

Impilo yabantwana iqakathekile kakhulu ngoba yibo abaphethe ikusasa lethu sibona izibhedlela ezinengi zilapha abantwana kungela mbhadalo zibanika futhi umuthi kungela mbhadalo.

Izinsimbi zokwelapha yizinto ezisetshenziswa ngodokotela, abahlengikazi, lezinye izisebenzi zezempilo ukusiza izigulane zilulame noma zikhululeke.

Izinsimbi zokuhlola yizinto ezisiza odokotela abahlengikazi kanye leziguli ekunakekeleni impilo zingasetshenziswa esibhedlela noma emakhaya njenge "thermometer" elinganisa ukutshisa komzimba le "blood pressure machine" elinganisa umfutho wegazi.

Izinsiza zokwelapha, yimishini, lamathuluzi asetshenziswa ngodokotela lamanesi ukwelapha abagulayo, ukuhlola imizimba, kumbe ukusiza abantu abalimeleyo, bahambe kumbe baphefumule.

Insiba zempilo ziqakathekile kakhulu. Odokotela bafenele basebenzise insiba zempilo kuhle ngoba yibo abayabe bephethe impilo zabantu ezibhedlela.

Umuthi wesimanje yindlela yokwelapha esetshenziswa ngabodokotela labahlengikazi abaqeqeshileyo besebenzisa imishini imithi egiqizwa ema fekitiri lokuhlolwa kwegazi ukuthola ukuthi isiguli sigula ini.

Imithi yesilungu yindlela yokwelapha esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela lanamhlanje. Isebenzisa amaphilisi, imijovo, ukuhlinza, lemitshina ukuthola ukwelapha izifo.

Imithi yesimanje yindlela yokwelapha esetshenziswa ezibhedlela. Lamanje ,isebenzisa isayensi ,imishini. Amaphilizi, imijovo, lokuhlinza ukuthola lokwelapha isifo.

Imithi yesimanje yindlela yokwelapha esebenzisa isayensi, imishini, amaphilisi, imijovo lokuhlinza. Ihlolwa kuqala elaboratory ukuze kwaziwe ukuthi isebenziswa kanjani.

Kudala ukulatshwa kwabantu abagulayo kwakunzima, ngoba izibhedlela zazitholakala kude njalo kwakusetshenziswa imithi yesintu engatholakali yonke ndawo. Kodwa sokutshiyene lanamhlanje, ukuthi abantu banikwa imithi yamanje ezibhedlela.

Kudala abantu babesebenzisa imithi yesintu. Yayingatholakali yonke ndawo kodwa kathesi abantu sebesebenzisa imithi yamanje "and" itholakala yonke ndawo.

Imithi yesintu yayingela sipimo kodwa khathesi kodwa khathesi sekusetshenziswa imithi yamanje ngoba imithi yamanje ilesipimo sokuthi uyathatha okungakanani ngelanga.

Udokotela wezingane weluleke ngezokudla ukuvimbela ingozi kwezemidlalo. Uhlola ukuthi ingane kulungile yini ukuthi idlale ngemva kokulimala.

Imithi yabantwana iqakathekile. Lempilo zabo ziqakathekile. Bafanele balatshwe ngokuphangisa, ngoba yibo abaphethe elakusasa lethu. Yibo abazakuba ngabodokotela bakusasa. LaboPresident bakusasa.

Impilo yabantwana iqakathekile kakhulu ngoba yibo abaphethe elakusasa lethu. Abazali bakhuthazwa ukuhambisa abantwana ezibhedlela masinyane manxa abantwana begula.

Abasebenzi bezempilakahle ngabantu abasebenza ukusiza izigulane. Abasebenzi yibo abayenza ukuthi izibhedlela, imitholampilo leziphungo zezempilo zisebenze kahle, ngaphandle kwabo iziguli azikwazi ukuthola usizo.

Abasebenzi bezempilo. Ngabantu abasebenza ezibhedlela, emtholampilo. Nasezikhungweni zezempilo. Ukusiza nokunakekela iziguli. Nokugcina umphakathi uphilile.

Amakhemesi abalulekile ngoba asisiza ukuba sithole imithi efaneleyo, ngesikhathi esifaneleyo. Abasebenzi bakhona okuthiwa ngama famasisti, basifundisa indlela yokusebenzisa imithi.

Amakhemisi yindawo lapho abantu baya khona ukuthola imithi lokweluleka ngezempilo. Lapha uthola imithi kudokotela kanye lemithi ongayithenga ngaphandle kwencwadi kadokotela.

Ikhemisi yindlu ethengiswa imithi yesilungu efana lamaphilisi. Usokhemisi ukunika umuthi owubhalelwe ngudokotela akutshele futhi ukuthi uwuphuza njani ukuze uphaphame uphole.

ikhemesi yindawo ethengiswa imithi yesilungu efana lamaphilisi ekhanda umuthi wokukhwehlela lama anti biotic usokhemesi uyakwalulela ukuthi uwuphuze njani umuthi

Ikhemisi yindawo lapho okutholakala khona imithi, iseluleko mayelana lempilo kanye kanye lezinye insiza zokwelapha besebenzisa losokhemisi oqeqetshiweyo.

Ikhemisi iqakathekile kakhulu ngoba iyenza ukuthi abantu bethole imisebenzi etshiyetshiyeneyo enjengokuthengisa phakathi kwekhemisi njalo iyenza ukuthi abantu bethole imithi

Uma sifuna ukufica ulwazi olubalulekileyo kungaba ebantwini kumbe ezikolweni sisebenzisa amaawareness campaigns ngoba yiwo afica ulwazi ebantwini ngokuphangisa.

Ukukhulelwa lokubeletha okuphephileyo kutsho ukuthi omama lengane bahlale bephilile kusukela ekuqaleni kokukhulelwa lesikhathi sokubeletha omama abazithweleyo kufanele behlale besiya esibhedlela ukuyohlolwa.

Umuthi wezemidlalo uvimbela ukulimala njalo unceda abadlali ukuba badlale bephilile, baphephe ekulimaleni. Belatshwe nxa belimele babuye bedlale futhi ngokuphangisa.

Ulenze wokwenziwa yinsiza esetshenziswa ngabantu abalahlekelwe ngumlenze ngenxa yengozi ukugula noma abazalwa bengelayo kusiza umuntu ukuthi ahambe ajigime adlale futhi noma uphi umdlalo .

Imithi yezemidlalo ivikela umzimba wethu kumikhuhlane etshiyeneyo. Imithi yezemidlalo isetshenziswa futhi manxa abantu bengalimala besemidlalweni noma besezindlini.

ITelhelb, yindlela yokubona udokotela, kumbe unesi ungayanga waya esibhedlela. Ukhuluma abo ngocingo. Usebenzisa iwhatsapp, ivideo, kumbe nge App. Bakulapha ukude.

Itelehealth yindlela yokuthola usizo lwezempilo ungayanga esibhedlela ukhuluma lo dokotela ngocingo nge vidiyo kholu kumbe nge SMS udokotela akubone akulalele akunike iseluleko

Ezokwelapha ngocingo kutsho ukuthola usizo lezempilo, iseluleko sikadokotela, noma ukuhlolwa usebenzisa ucingo, ividiyo kumbe inethiwekhi ungahambanga esibhedlela.

Umuthi wesintu wawusetshenziswa kudala ngabokhokho bethu, udluliselwa phambili ezizukulwaneni, babesebenzisa izimpande, amaxolo, lamanzi. Babesebenzisa ukulapha izifo ezifana lesifo sesisu, ubuhlungu bomhlane, ukuphelelwa ngamandla.

Umuthi wesintu yindlela yokulapha eyayisetshenziswa ngabantu kusukela kudala. Ulwazi lwalo ludluliselwa phambili ngabokhokho luye kuzizukulwaneni. Abantu abelapha ngomuthi wesintu babizwa ngokuthi abanyanga loba izangoma.

Imithi yesintu yindlela eyayisetshenziswa ngabokhokho bethu ukwelapha babesebenzisa amakhambi izimpande ,amaxolo ,amanzi umthandazo lamadlozi ukwelapha umzimba lomoya .

Ukwelapha kwendabuko ngendlela zanamuhla yilapho amakhambi esintu esethathwa ehlanzwe, ehlolwe ebeseyenzwa amaphilisi ama "capsules" amafutha ltiye e"factory"akusenziwa emakhaya kuphela njengakudala.

Umuthi wendalo yindlela yokwelapha eyayisetshenziswa ngokhokho bethu kudala. Idluliselwa phambili ngomlomo. Umuthi wendalo usasetshenziswa kakhulu emphakathini eminengi. Utholakala kalula futhi abantu bayawuthenga.

Amakhambi esintu enziwa ngendlela yesimanje athatha izihlahla, izimpande, izithelo azenzele amaphilizi, itiye lemijovo bathi iyelapha izifo ezifana lezifo zikatshukela umfutho wegazi.

Umuthi wesintu yindlela yokwelapha esetshenziswa ngabantu abadala. Isebenzisa izihlahahla, izimpande, amaxolo. Idluliselwa ezizukulwaneneni. Yelapha umzimba, inqondo lomoya.

Imithi yesintu iqakathekile njalo isetshenziswa ukulapha imkhuhlane etshiyeneyo. Yiyo futhi eyayisetshenziswa ngabokhokho bethu kudala. Babeyisebenzisa futhi ukulapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Umkhuba wokwelapha ngomuthi wesintu yindlela yokwelapha eyayisetshenziswa kusukela kudala. Ulwazi lwayo ludluliselwa phambili ngabokhokho kubantwana babo. Abantu abasebenza lomsebenzi babizwa kuthiwa ngabelaphi.

Ukukuhlanyela imithi yesintu emakhaya kumbe emagadeni ukuze ube lomuthi ohlanzekileyo osetshenziswa manxa umuntu egula kungcono kulokuwathenga loba ukuwadinga ehlathini.